Jigéen mu ngi taxaw ci bunt saw kamb leet bu ñul am ay floridoore lettu mées takk ceen ti yakalpbkongo am benn flor bu nekk ci wetu nday jor.

Lii saal la saal bi ci kanam am na ñetti toogu ak benn taabul lekkeekaay. Ci gannaaw am na ñaari toogu ak ni seetaan tele. Ak ñaari bunt ak benn nataal am na lamp.

Li yaasala yaasa bi mung fa teg benn daggu jën amna ay lajul ci biirdi amna tamate amna bisaab amna lima akma ak ñamka tan ci béggebi.

Lii gaaraas la auto bu taxaw ci kanam auto bu weex la mu ngiram flaggi gambi yaa bi ci pegg bi.

Lii saalla sal bi mu ngam ay toogo am benn taabal ci jugg bi am bennn taabal ci peggam buñu teg bu tiil bu am naan bu ñuul ak ay bagaas ci kannaw.

Lii auto buyi daw ci kaw ci àlla bi la mingeb ay tubaap. Ak ay bagaas ci kaw. Gnib baas ko baas bu nuul teg yeneen bagaas ci xonge ci kaw.